Omu kishushani eki nindeemu omukyarakazi aine ishokye riringwa kandi akwatsire ekikopo arimu nanywa ekyokunywa kandi aine esimu aha meeza nana ebindi

Egi ni siteegi ya bodaboda nindeebaho abantu hariho amapiki, hariho ebyapa hariho omuti gw'amasanyarazi.

Nindeeba empundu omukishushani omu ekozirwe nk'omuntu wenyini kandi eri omurangi erikwiragura eine ebyoya byingi eri omukishaka kyerangi yakinyansi

Nindeeba ebintu bingi by'okukoresa omu kiyungu biri aha katandaaro omu harimu nka esafuuriya, edoomoora, esiyaani, ebikoopo omutsyo n'ebindi baingi nyamwingi namunonga ebiturikukoresa omu kiyungu

Omu kishushani omu nindeebamu enju eyombekire gye omu kikaari kwonka enyima yaayo hariyo kasasiro nyingi munonga erimu ebiveera n'ebindi bintu bingi munonga ebitaboneire

Omukishushani eki harumu ekyombeko ky'iramizo ekirukwetwa ekereziya omu rurimi rw'abakaturiki Kandi kyineho akamanyiso k'omusharaba hariho na ekiti kyomukindo omu maisho gakyo.

Omu kishushani omu nindeeba niboreka omushaija n'omwana nibanika omwani omu mbuga hantundubare hariho omwani omubitsi kandi hariho n'ogwomere

Nindeeba abaana omu kishishani omu harimu aboojo na abaishiki bari omu kiraasi bashutamire ahantebe eza ebiti kandi bajwaire emyenda eri omu rangi zitarikushishana bekwatsire aha matama bamwe

Omu kishuushani omu nindeebamu enyanja y'amaizi maingi ahagati yaayo harimu ebinyaatsi hamwe n'eryaato kandi obuseeri bwaayo hariyo amaato maingi gampakingireho n'abandi bantu bemereire omumaisho gaago

Nindeeba omushaija ahekyire ebomba omukishushani omu ari omu musiri nafuhirira ebihingwa, ajwire butusi ajwire nengofira omu mutwe

Obu n'obuju bubiri bw'obufuha nindeebaho omukazi na nomwana hariho akabuzi hariho omuti gw'omucungwa

Omu kishushani omu nindeebamu oruguto rurimu abantu baingi harimu emotoka eyemereire hashutamiremu abazungu kandi aha rubaju rwayo hariho omushaija aine egaari ekomireho ebitookye n'abandi bantu baingi bagyehinguririze reero enyima yaabo boona hariyo orutookye

Nindeeba akamuri karungi kiine erangi erikwera nerangi yakinekye Kandi kaineme ekyererezi kirikwiragura Kandi ahamutwe gwako hateekamireho enjoki